Odi dukan me cat magurye i teng gudi dukan man kiwero makwar, kun trench tye i nyime jerican me acata soda, kacel ki jami mukene mapol dukan man dano bino kawil joma giwilo wil gicibo mutoka gi i nyime, dukan man tye ki jami makimwono i kom ote.

Lutino awobe aryo gutinge ipikipiki Kun gitye ka ngwec lutino aryo man gutino jeriken maromo adek ipikipiki ma megi latin acel oruko kor cati ma kwar Kun giti ka ciku tung ka ma bac ocung iye lutino man gitye ka ma yadi yadi tye iye Kun twero bedi gua ka wilo moo onyo kongo

Bim ma tye i te yadi bim man gikwo i te yadi calo gang ma meggi bim ma gibedo i te yadi gicamo nyig yen ma nongo tye i te yadi man bim man gibedo kacel ki lutinone kacel ki familine weng bim man gikwo ka ma tye grin i te bunga ma ojine matek.

Laco man tye idog pii en ocung idog pii ma mol kun tye ka yuto rec ki goli ma mege en yuto rec me acama en tye ka yuto rec idog pii man kun inget pii man yadi tye murumo pii man kacel ki godi ma nen inge tungcel godi man wigi tye